Noba la are ka pɔge ti roba pelaa kyɛ su kpare zeɛ a seɛ munkuri sɔgelaa ka kaŋ su kpare wogi k'o e zeɛ a su kpare pelaa a are poɔ a seɛ kuri sɔgelaa ka roba pelaa biŋ ka noba are, neŋgyɛmaa ka kaŋ teɛ o seɛ kyɛ su kpare pelaa.

Noba la zeŋ a teɛrɛ bie kyɛ biŋ taaboɔa eŋe a bie a be ka kaŋ su kparre pelaa a su kpare sɔglaa ka kaŋ seɛ kur sɔglaa kyɛ teɛ o toor ka kaŋ vɔgeli zupili pelaa a su daga kparoo.

bibiiri la zeŋ, ka kaŋ zeŋ gbɛre lɔre poɔ a kɔge tabol ka tabol gbɛɛ e zeɛre kaa kyɛlɛ e sɔglɔ. kyɛ kɔ su kpare zeɛ, ka kaŋ su bon zeɛ ka pɛɛle bebe kyɛ kɔɔ zeŋ a de o nu pare a tabol zu.

N nyɛɛ lɔɛ naŋ are, kaa ŋmɛ taa a ŋmɛgele. Kaa kaŋ e pelaa, kaa pare e sɔgelaa, kaa kaŋ e zeɛ. K’N nyɛ a kparesɔgelɔ lɔr ko meŋ bebe kaa ka ba are boŋgolo seɛ, ka nobɔ bayi zɔŋ moto, ka kaŋ kyɛnɛ waana ka kaŋ meŋ are a eŋaa nɔtooraa ko e bompelaa.

Pɔge saraa la a ɔŋ koɔ ane ŋman, a kyuuro bibile zu kyɛ ka kaŋ de o nu a pɔge o niŋɛ kyɛ de o nu tuo o zu, ka a ona ba naŋ kyuuro a koɔ kɔɔ laara kyɛ de o nu pɔge. o noɔre kyɛ ka a ona meŋ kyuuro a seɛ bonzeɛ kyɛ pɛgele ŋman a kyuuro ne a o zu ka vaare meŋ are

Nobɔ la zeŋ a eŋ nɔpɔgre kaa kaŋ e sɔglaa ka kaŋ e pelaa a su kparoŋ ko e sɔglɔ ane peɛle ane zeere ka kaŋ su kparepelaa kyɛ eŋ nɔpɔgraa ko e pelaa ka kaŋ ire yele yɛlɛ kaa bon ire seɛ kyɛ ko so kparepelaa ane kurisɔglaa.

Neŋgyamaa la are koge lɔre kaŋ su kparre pelaa kaŋ su kparre uluu kaŋ su kparre sɔgelaa s vɔgele zu pile sɔgelaa kaa lɔre zie kaŋ e pelaa kaa zie kaŋ e sɔgelɔ ka ba ŋmaa sɔgelɔ a ŋmaa a ŋmaaroŋ ka a e sɔgelɔ kyɛ a dɔɔ eŋ nɔɔte zeere

Noba la are kɔɔ lɔr kaa lɔr e ulluu ka neɛ seɛ kur ulluu ka ba nyɔge o nuuri a gɔl o puori ka kpare sɔglɔ soba a nyɔge a nuuri a taa kyɛ eŋe sɔɔsi sɔglɔ a nu ka pɛɛle a bebe.

Lɔɛ la a are lɔ-gyɛmaa la, bondoɔ bee a niŋeŋ ka bonzeɛ poɔ ka noba yɛ kyɛnɛ ba eɛ neŋgyɛmaa kaŋ sue kpare sɔgelaa ka lɔ-zeɛ are k'a yiri waa yi-doɔre ka lɔre kaŋ e sɔgelaa.

Noba bata la are a a be bonbulo poɔ a merɛ koɔ ka ba gyɔne bone a merɛ ne a koɔ k,a yire ka ba merɛ ne a bonbulo a su kparedoɔre k,a taa zupili kyɛ ka kaŋ yi are a kyɔgerɔ a boma.

Noba la zeŋ a pɛgerɛ boma, koɔ nyuura kobil kaa mine e zeɛre, kaa mine e uluu, ka booti. biŋ ka roober zeɛ. biŋ ka pɔge leŋ zutarre kɔɔ e doɔre kyɛ kaa kparoo e sɔglaa kɔɔ leŋ zutarre sɔglaa

Yie la a are yi-gyɛmaa a yiri eɛ peɛle ka a zusogiri e sɔgelɔ ka teere e gyɛmaa ka noba yɛ kyɛnɛ ka lɔɛ paki lɔ-sɔgelɔ, lɔ-ul a de moɔ ane tesɔgelɔ ka a yɛ are are.

Yie la are yigyamaa ka ba piili kyansepeɛle ka ka dankyinzeere a bebe ka dankyindoɔre a bebe ka tevaare a are ka lɔzeɛ a bebe ka noba kyɛnɛ waana.

Noba ŋa teɛ nuuri tɔgeli taa, kɔ de bon tɔre o nu o eɛ sɔglaa kyɛ kɔ vɔgeli kpolo kɔ e zeɛ a su kpare zeɛ ka ba ŋmaa ŋmaaroŋ sɔglɔ a eŋ kɔ seɛ kur sɔglaa ka neɛ meŋ a nu tɔɔre kaa e bonpɛɛle, ka seɛ kuri sɔglaa su kpare nuwogiri kaa e pɛɛle

Nengyamaa la a be baa poɔ, ka ba mine be a koɔ poɔ ka ba mine. be a yeŋɛ ka gboe a biŋ biŋ kyɛ kaa koɔ a gaŋ ka pɔge vʋʋne a pɛgerɛ kaayaa kyɛ ka neɛ su kpare. zeɛ a seɛ bonsɔglaa ka bibile zeŋ a seɛ kur sɔglaa

Noba la are ka kparesɔɡlɔ deme a tuuro a eŋ noɔre bontuuraa ka o e bonsɔɡelaa a eŋ nimiɡyili bonsɔɡlaa a arekɔɡe pɔɡe naŋ su kparezeɛ kyɛ laara nu a korɔ o ka noba are ɡyamaa ka lɔre are a waa pelaa ka ba arekɔɡe

Wɔɔre la a be baa poɔ a siɡi ka a nyu kõɔ ka noba zo wa are ne lɔpelaa ka teere be a be ka a are ka a boŋkpoŋ are ka a biiri arekɔɡe kyɛ ka a mine te be a kõɔ poɔ .

Noba la toŋ tu taa ba eɛ Nengyamaa a vɔgeli kpolo a kpolo eɛ sɔglɔ kaa lɔr e ulluu ka ba kyɛne ka ba mine eŋ nɔɔte zeɛre. ka ba mine. eŋe eŋe nɔɔte. sɔglɔ kyɛ ka ba kyɛne ne a lɔr a lɔr meŋ eɛ uluu ka ba kyɛne ne sori poɔ.

pɔgeba la kyɛne a leŋ deko pɛɛle ka kaŋ su kpare doɔre. ka kaŋ seɛ wagyɛ pelaa ka kaŋ seɛ wagyɛ pelaa ka sɔglɔ bebe ka kaŋ seɛ wagyɛ ka zeɛre bebe ane tampɛloŋ ka kaŋ. su kpare sɔglaa.

Noba la zeŋ nengyamaa la a zɛge ba nuuri a pare pare taa kyɛ ka kaŋ a eŋ nimigelle a su kparsɔglaa ka kaŋ go kyɛ su kparoo ka o e zeere ane sɔglɔ k,o yɛre baage kyɛ ka ba ti o kpankpane o bɔgɔ a taa.

Zeɛre ka ba suŋ a eŋe. laa poɔ, a de sao a eŋe a suu zeɛre a laare, ka a zeɛre. a moɔ ka seremaane bebe ka nɛne a eŋe, nɛne gan a de Zuma ka ba lɔre a sao poɔ.

lɔɛ la are, lɔɔ gyamaa , lɔɔ pɛɛle, bonzeɛre ka ba sɛge sɛgere doɔre ka zisɛgere bebe a e ulluu ka daare a bebe ka a zie sɔglaa ka lɔɛ lɔɔ gyamaa.

Lɔre la zoro ka ba ŋmaa ŋmaao a eŋ bonpeɛle ane bondoɔre a de bonsɔglaa a ne bonzeɛ ka bie are a eŋ nɔɔteɛ a seɛ kuripelaa nɔɔteɛ bonpeɛle k,o su kparoo k,o taa zupili k,a dɔɔ seɛ kurisɔglaa kyɛ k,a lɔre zoro.

Neŋgyamaa la are a kyɛnɛ kyɛ de lɛɛ a gyire kyɛ de wagyɛ a leŋ ba zu ba zu a yaare ba nu a kaŋ eŋɛɛ wɔɔkyi ko e sɔglaa taa zeɛ ko yaaroo ka ba kyɛnɛ ka haa tuuro kyɛ ka ba mine zeŋ a seɛ wagyɛ zeɛ ane sɔglɔ ane peɛle.

Atɛɛkyi la a loor noba a wa kyɛne, ka bayi are saazu kyɛ teɛ ba nuuri kaŋ sue kpar sɔglaa ka kaŋ. seɛ kur zeɛ , kaŋ vɔgeli zupili pelaa kyɛ taa gan pelaa kyɛ ka noba are are a konkobo kyɛ kaara kɔɔ mine su kpar zeɛre ane bonsɔglɔ ane bon pɛɛle.

Ba maale la daare ka noba do gbi gbi dumo kyɛ pɛɛlɛ eelɛ ka kaŋ do are kyɛ zage o nu a vaare wagyɛ kyɛ ka sonkonso a are, ka teere are kɔge, bonsɔglaa zu la ka a ona do are.

kanpele la are ka noba kaara, kyɛ ka bayeli yɛlɛ ka kaŋa su kpare zeɛ. kyɛ eŋɛ nimikyaane kaa e bon sɔglɔ ka kaŋ su kpare uluu a tone kpare. zeɛ

Bigyamaa la are ka mine de ba nuuri eŋ ba noɔreŋ kyɛ laara, kyɛ ka bibile taa fone a kyɔrɔ ka ba muulo kaara ka a tasoba de bie pɛgele kyɛ yeɛre bonsɔglaa kyɛ kaa kaŋ. meŋ seɛ kuri sɔglaa kyɛ kɔ waa tɔnetɔne ka bibile eŋ bonzeɛ o nu kyɛmuulo kaara.

Nengyamaa la zeŋ, ba nuuri eɛ nu gyamaa kaŋ sue kpare pɛlaa ka kaŋ su kpare sɔglaa ka ba biŋ kɔpo pɛlaa a biŋ fone, zeɛ a biŋ pɛn dale kɔ e zeɛ

Yiri la are kaa dankyine e sɔglaa , kaa kyɛlɛ e pelaa ka bon zeɛ bebe ka teere are ka noba e gyamaa ka kaŋ su kpare sɔglaa, bonpelaa, bonzeɛ.

Pɔge la biŋ ankaa a mine eɛ doɔre ka kommie bebe a e zeere a eŋ orɔba sɔglaa poɔ k,a pɔge seɛ kuripelaa a su kparsɔglaa kyɛ pɛgle a kaŋ a zeŋ ne kyɛ k,a mine be a bogti poɔ.

Noba la are a teɛre bie a biŋ tabol kɔ e ulluu ka neɛ su kpar pelaa, ka neɛ su kpar sɔglaa, a eŋ nɔɔteɛ ka pɛɛle bebe ane sɔglɔ. ka neɛ su kparre sɔglaa ka ba sɛge sɛge pɛɛle a mare a nyaa.

Noba la are a seɛ munkuri doɔre., kyɛ su kpare zeɛ. ka bonpɛl be a nuuriŋ kɔ vɔgeli zupili sɔglaa. a de pɛnpɛlaa a leŋ a gbie kyɛ de pɛnzeɛ a leŋ o seɛŋ kyɛ yɛre lɛre kɔ e zeɛ.

Teereŋ are tonto daare ka kampeli are ka pɔge zeŋ a tieo noɔre kyɛ zu kpar zeɛ a seɛ mukure sɔgelaa a eŋ nɔɔte peɛle a zeŋ kuree zu

Kuri bɔle la gaŋ ka ba de bone a ŋmaara ne ka mie a gyeregyere ka ba de kuree a kyagekyage ne kyɛ ka neɛ kyɛkyuli kyɛ te a kuri kyɛ naŋ taa a bone a pare a o zu a na ŋmaa ne ka kaŋa meŋ dɔɔ gyoŋgyoliŋgyo kyɛ hɔɔle bone sɔgelaa a de bone pɔge o niŋe kyɛ ŋmaara a bone.

Noba la are a nyɔge a Gaana yidandɔɔ nu a puoro k,a Gaana yidandɔɔ kpoŋ a su kparepelaa kyɛ seɛ torɔza sɔglaa ka kaŋ vaare wagyɛ pelaa ka o taa sɔglɔ ane ane bonuli ka kaŋ de bonpelaa a me o nyaa kyɛ ka ba naŋ puoro.

Noba la are ka boma biŋ biŋ ka kaŋ su kparepelaa ka kaŋ su kparesɔglaa ka kataweɛ sɔglaa ane bonpelaa ka wozeɛ a biŋ.

Noba la are kuri seɛ kuri waa wogi a are koge dankyini ka ba de are ka neɛ vɔgele kpogele ka o zeɛ kyɛ su kparre zeɛ ka kaŋa vɔgele kpogele sɔgelaa kyɛ su kparre pelaa ka ba de a kuri a are ne

Die poɔ la ka ba biŋ dakori, ka tabol biŋ, ka tɔɔre pare ka gama meŋ bebe ka nensaala zu a saa a be ka die poɔ ka tɔɔre pare pare ka temaaroŋ are a pare atabol zeŋ.

Lɔre la a biŋ lɔsɔgelaa ka ba kpaara zie kyaansi ka kuree poɔ ka ba kpɛ be o poɔ ka noba zeŋ ka bamine are a su kpare uli ka lɔre naŋ e lɔsɔgelaa a bebe ka pɔge a hɔɔle zupili zeɛ ka kaŋa are dendeŋe kyɛ ka bonzeɛ a meŋ yagele a kuri zu.

N nyɛ kuri bol kɔ e bonsɔglaa ka noba are o pare a e Nengyamaa kaŋ su bon doɔre , kaŋ seɛ bonsɔglaa ka kaŋa su bon pɛlaa a e nimigil bonsɔgla

Noba bata la are, ka ba eŋ noɔre bontoore ba noɔre a su kpare-duo kyɛ de bone tēɛnɛ kaŋa naŋ are a de a bontooraa kaŋa eŋ o noɔre ka kaŋa be o nuŋ, k'o e bon-uri ka bon-sɔgelaa be o puoriŋ kyɛ ka kaŋa meŋ be o nuŋ ka a niŋesogɔ e pelaa.

Nao la degeree noba, ka ba zoro kaa kaŋ eŋe nɔɔte pɛɛle a seɛ kuri pɛlaa a vɔgeli zupili kɔɔ e ulluu , ka noba su kpare sɔglɔ ane kpare zeɛre a do are daare zu kyɛ kaara a nao naŋ degree ba ka ba zoro'

Noba la are a kɔɔ kuri, ka lɔre do be a be, ka ba are kaara kyɛ ba eŋe noɔtɔre, a noɔtɔre kaŋa eɛ doɔre ka kaŋa e pelaa, ka ba vɔgeli kpolo. pɛlaa a seɛ kur sɔglaa a su kpare zeɛ a eŋe nɔɔte pɛɛle a seɛ kuri sɔglaa ka a kuri lambori kaŋa e doɔre.

Nengyamaa la are a su kpare pɛɛle , ka kaŋ eŋ nimikyaane kɔɔ e bonsɔglaa ka kaŋ seɛ trozer sɔglaa ka kaŋa seɛ bon doɔre kyɛ ka mi sɔglaa a kyɛkyol.

Noba la zeŋ, Nengyamaa a teɛre bie, ka kaŋa su kpare sɔglaa kaa nu taa pɛɛle , ka kaŋa teɛ o noɔre kyɛ su kpare pɛlaa ka kaŋa su daga kparoo kɔɔ e bon ulluu kyɛ vɔgeli zupili pɛlaa.

Pɔge sarra la are a teɛ o seɛ, a su kpare ull a de bon leŋ o nyaaŋ kyɛ su kpare zeɛ ka dankyine are o eɛ pelaa, ka ba sɛge sɛre pɛɛle a mare ka sɔglɔ be ka tipuuri a yagele

Noba la are a de ba gbɛɛ biŋ ka kûû daga a pare a daga eɛ doɔre ka noba su kparre peɛle a vɔgele zupile sɔgelɔ ka dɔre be a zuŋ ka o pɛgele gaŋganzeɛ kyɛ ka dɔɔ seɛ wagye zeere ane sɔgelɔ

Dɔɔ la are teɛ o nu a yele yɛlɛ, kyɛ biŋ gane, ka dakogi doɔre a biŋ ka o de pare 'table' zeɛ zu kyɛ yele yɛlɛ a eŋ nimiri gali ka o e pelaa.

Noba la kyɛne a su kpare zeɛre. kyɛ pɛgeli zuuri kɔ e sɔglaa ka kɔŋma do be a zuŋ kaa mine e doɔre , ka mine e pɛɛle ka mine e sɔglɔ ka mine e zeɛre a de kpare pelaa a su a de bonzeɛ a gegere kɔɔ taa zuuri kɔɔ e zeɛ.

Bibiiri bata la zeŋ ka pɔge zeŋ a de bonne a gyire kɔkɔre ka zeŋ dankyini seɛ kyɛ pɛgle fintelɛ a ka kaŋ zeŋ bonzeɛ zu ka waalansi biŋ ka bie a de o nu a eŋ o kɔrɔŋ.

Zie la ka vūū di lɔɛ zie lɔɛ bebe kyɛ vūū di l,a zie o peɛlɛɛ sokuoraa a are peɛle taŋ ka kurizagra a yɛ biŋ biŋ ka lɔre wa zoro a e bonzeɛ ka ba de bonzeɛ a yɛ biŋ biŋ a be.

Kpare sɔgelɔ tontonema la a are a su ba kpare sɔgelɔ kyɛ eŋ nɔwoore bompelaa a de bonsɔgelaa a eŋ nɔɔtesɔgelɔ a biŋ la lɔre ka ba sɛge sɛgere sɔgelɔ a eŋ a eŋ sɛgere doɔre.

Noba la zeŋ ka ba mine are, kyɛ ka ba ti kurboɔl a su kpare zeɛ ka neɛ su kpare sɔglaa a leri o nuuri a vɔgeli kpolo ka neɛ su kpare pilaa a ti o nyaa kyɛ eŋe wɔɔkyi pilaa a su kparre pilaa kɔɔ taa sɔglɔ.

Lɔɔre la a le, a lɔɔre eɛ pelaa kaa zie kaŋ e sɔglaa ka noba are teere puliŋ, ka lɔɔ zeɛ a biŋ kɔɔ mine su kpare sɔglɔ kɔɔ mine su kaayɛ zeɛre a are kɔɔ yiri kyɛ ka teere a bebe

Neɛ la zeŋ dakoo pɛlaa zu ka zeɛ be be ka sɔgelɔ be be ka o yaare o nu kyɛ su kparre pelaa ka dɔɔ vuuni kyɛ su kparre sɔgelɔ ka dɔɔ eŋ nɔɔte peɛlɛ a are koŋaa a kaŋa ka o su kparre pelaa kyɛ go a kaara onaŋ nu yaaraa

Neɛ la do are a su kpare sɔglaa a vɔgeli kpol pɛlaa a eŋ nɔɔte sɔglɔ kyɛ ka yi pɛlaa a are ka zeɛre bebe ka sɔglɔ bebe ka ɔraba zeɛ a gaŋ kyɛ ka lɔre a are ka bon ulluu a bebe

Noba la nengyamaa a zʋŋ sakie wanna kyɛ yaare o nu a eŋe nɔɔte doɔre. a seɛ kur sɔglaa, ka sɛgere bebe pɛɛle kɔɔ eŋe nimigil kaa e sɔglɔ kɔɔ vɔgeli kpolo kɔɔ e sɔglaa, kaa dankyini a e pɛlaa.

Kampile la are ka neŋgyamaa a zeŋ ka ba mine are ka biire are kɔge kyɛ ka pɔge tuo daŋsan sɔglaa kyɛ leŋ bonpeɛle o gbɛɛ a leŋ pɛn peɛle o gbɛɛ kyɛ ka kaŋ leŋ diiko zeɛ kyɛ zeŋ nɔɔteɛ kaa e ulo.

Noba la kyɛne a su kpare zeɛre , a vɔgeli zupile pɛɛle , a su kpare pɛɛle a kyɛne moɔ poɔ a kperɛ teere pulliŋ kyɛ taa bompɛlaatuo ka bonzeɛre a poɔ ka ba kyɛne ne.

Noba bata la a are taabɔl seɛ ka bondoɔre a pare ka bonsɔgelaa a pare ka waayɛrɛ a biŋ kyɛ ka o seɛ kuri sɔgelaa a eŋ nɔɔte sɔgelɔ a su kpar pelaa

Dɔɔ la zeŋ o wire zu kyɛ nyɔge o wire Miri kyɛ pɛgele o dangbal ka pɔge yɛre lerɛ a seɛ daga wagyɛ kɔ e pɛɛle kɔ taa zuur ka pɔgesarra be o puoriŋ a eŋe. nɔɔte zeɛre kyɛ ka dɔɔ be o puoriŋ a meŋ zʋŋ a wire kaŋa kyɛ su daga kpaaroo ka ba kyɛne tuuro dakon

Noba la zeŋ, a ŋmaa golli teebol, o eɛ bonsɔgelaa, ka kaŋ su kpare pelaa ka kaŋ su bonsɔgelaa ka a teebol zu e doɔre ka zeɛ a poɔ ka dakogi zeere a biŋ.

Noba la iri seɛre a go ba gbamgbama, a seɛ kur sɔglaa a su kpare ulluu ka pɔge sarraa seɛ kur ulluu , ka kaŋ seɛ bonsɔglaa kyɛ ka ba taa gbɛɛ kpala a kyɛ seɛre tuuro ba mine naŋ ŋmeɛre loŋŋo ka ba zeŋ.

pɔgɔ ne biiri la a are kaa pɔge su kpare sɔglaa kyɛ taa sensɔ kɔ e doɔre, kaa gangaa e doɔre kaa zu e pelaa kaa seɛ e sɔglaa ka bibilii taa sensoga kɔɔ zeɛ 😃😃

Noba la zeŋ nengyamaa ka gama a biŋ ba niŋe poɔ ka ba de pare tabolzeɛ zu ka kaŋa eŋ noɔre bontooraa ka o e bonpelaa a su kparesɔglaa ane bonpelaa.

Nengyamaa la are a nyɔge taa nuuri, kyɛ tuo daga ka ba su kpare. sɔglɔ, ka kparre sɔglɔ deme a vɔgeli kpolo ka kpol e sɔglaa ka ba sɛge sɛre pɛɛle a eŋe ka neɛ su kpare pelaa kyɛ ti a daga, kaa daga e doɔre ka zeɛre bebe ka pɛn zeɛ ane pɛn pelaa.

Die poɔ la ka tabol biŋ ane dakori. neɛzaa kyɛbe kyɛ kaa dakori e bon doɔre ka kapuri zeɛ a bebe kaa kaŋ e ti vaare ka ti vaare meŋa meŋ a bebe a e tepuuri kaa a tabol a e bon pelaa

Pɔgesare la are nengyamaa la a piri ba kyeemɛ kyɛ yɛre ba kyeemɛ a gyere ba wagyɛ a wagyɛ eɛ bondoɔ ka a dɔɔ su kparesɔglaa a seɛ mɔnkuri kuridoɔ kyɛ piri kyeemɛ o gbɛɛ poɔ.

Lɔɛ la a are, lɔɔ gyamaa la daa poɔ la ka katawie a e bin doɔre ka lɔre e bon doɔre ka lɔre e bon zeɛ, ka neɛ su kpare sɔglaa ka neɛ su kpare zeɛ.

Neŋ gyamaa la a dire boma waare la ka ba ɔɔrɔ ka kaŋ su kparezeɛ ka kaŋ su kparedoɔre kaŋ su kparesɔglaa ka kaŋ leŋ zutare zeɛ kyɛ ba dire boma kaa yi wo ne waare.

Tabol la ka ba biŋ a de boma pare a be nyaadoɔ mine eɛ doɔre ka mine e bonzeere ka pɛlezeɛ biŋ ka pɛnzagezeɛ biŋ ka bondoɔre poɔ ka bonsɔglaa poɔ ka dɔɔ pɛgle pɛlezeɛ ka dɔɔ wa su kparezeɛ ka pɔgesaraa meŋ su kparesɔglaa a are lere o nuuri.

Noba la zeŋ nengyamaa la ka pɔge yele yɛlɛ korɔ ba ka kaŋ zeŋ dakogisɔglaa zu ka a kyɛ su kparepelaa ka pɔge zeŋ su kparesɔglaa a kyɛ laara ka kaŋ zeŋ a de o nu pare o gbɛɛ zu kyɛ taa bonpelaa bugipelaa k,a onaŋ naŋ yele a yɛlɛ korɔ ba a su kparezeɛ.

Neŋgyamaa la a are a tɔŋ tu taa ka oroba zeɛ a biŋ ka ba taa gane ka o su kpare zeɛ ka aniŋe e sɔgelaa ka kaŋa yi are su kparre uluu ka kparre zeɛ are kyuluu

Bibiiri la a kyɛnɛ ka kaŋ de nɔɔtere eŋ o nu kyɛ su kparoo ka o taa peɛle ane zeere ka kaŋ meŋ su kparezeɛ kyɛ ba ba eŋ nɔɔteɛ kyɛ ka kaŋ meŋ a su kparoo ka o e tevaare kyɛ ka sɔgloŋ be a niŋeŋ.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

Die la a are ka ba biŋ boma pelee la biŋ ka kparzeɛ eŋ a be ka dakoɡi biŋ a e sɔɡelaa ka kaneɛa a kyakyuli ka ba de pelee a pare pɛnzaɡe o naŋ e sɔɡelɔ ane peɛle zu ka dakoɡro a biŋ a e bompeɛle.

Dɔɔ la zeŋ dakogi zu a dɛlle kyɛ su kparepelaa ka kaŋ are dendeŋ a su kparedoɔre kyɛ ka dɔɔ a su kparenuwogri kyɛ ti o a laara kyɛ ka ba mine yɛ are a puoriŋ a zeŋ.

Noba la are, ba eɛ Nengyamaa, a are kɔge bogi ka dapɛlmɛ biŋ, ka ba taa kuree ane tama a su kpare sɔglɔ a are teɛ puliŋ.

Dɔɔ la are a su kparre sɔgelaa kyɛ seɛ kuri uluu ka kuri biŋ ka lɔɛ ayi a do pare kyɛ ka lɛ sɔgelaa meŋ yi are ka bonzsɛ sege be a puliŋ

Noba la tagera kʋʋ kaa a su bonpɛɛle a tɔɔre ba gbɛɛ. bon pɛɛle a eŋe noɔre bon tɔɔr ka kɔɔ e bonpɛɛle ka ba tagera kuu a kyɛne neŋ kyɛ ka teere a are ka yiri seɛ e ulluu.

Die poɔ la ka ba biŋ dakoɡro ka ba biŋ ba de bone duɡilee a do pare ka ɡane a pare ka dakoɡisɔɡelaa biŋ ka kaporisɔɡelaa poɔ a de bonzeɛ ka ɡbor a are ka ba e bonzeɛ a mare o zu.

Neŋgyamaa la are a tuuro bogi ka kaŋa muuli a kaara kyɛ pɛgele sabɔle zeɛ ka ba koro ne a tɛnne ka kaŋ vɔgele kantɛrɛɛ zupile kyɛ su kparre sɔgelaa

pɔgesaraa la zʋŋ kuriwiri kaa kuriwiri niŋɛ e zeɛ a pele eɛ zeɛ kɔɔ tuo a Pele kaŋ meŋ kɔɔ e doɔre kɔɔ leŋ daare kyɛ kpare bie a de bon doɔre a leŋ o zu kyɛ kaa bie su kpare pelaa a zeŋ a sakiri nimitɔre.

Noba la be die poɔ a gbi dumo ba e la nengyɛmaa ka kaŋa su kparsɔglaaka kaŋa eŋ noɔre bontooraa bonsɔglaa ka kaŋa eŋ bonpelaa ka kaŋa su kparezeɛ ka kaŋa vɔgle zupilpelaa ka kaŋa su kparsɔglaa ka ba gbi dumo die poɔ.

pɔgesarre bata la are, a are kɔɔ kuree, a pɛgerɛ ba nuuri kyɛ ka booti pelaa biŋ ka gama meŋ bebe ka ba are kɔɔ dendanoɔre ka kurdaare a are kɔɔ ba ka kaŋ ti o nu a kur zu kyɛ ka booro meŋ biŋ.

Pɔɔsarre banaare la kaa kaŋ su kparezeɛ kaa kaŋ zeŋ eŋ nimigyile bonsɔglɔ kaŋ su bondoɔre a biŋ waayɛre vūū boma la a biŋ plasta ka ba erɛ kyɛ gboŋno ne a ne sɔɔ.

Noba la toŋ yaga lɛ kyɛ ponne ta laare, a geɛre derɛ semaa kaa bie sige are kyɛ biŋ wagyɛ o niŋɛ sɔga kɔɔ e doɔre kyɛ kɔɔ su kpare pelaa seɛ piɛto pɛlaa ka dɔɔ pɛgeli . laa kyɛ su kpar doɔre ka pɔge meŋ are. kɔɔ su kpar doɔre ka bie su pelaa are a sensɔleŋ.

Noba la are neŋ gyamaa a nyɔge taa nuuri. ka nuuri meŋ e nugyamaa ka kuri biŋ a e yaloŋ ka ba are kɔge ka kuri bɛle gaŋ teŋɛ ka kaŋ su kpare zeɛ ka kaŋ e tampɛloŋ.

Noba la are ba eɛ neŋgyɛmaa ka kaŋa hɔɔle zupili pelaa a su kpare pelaa a seɛ wagyɛ pelaa ne sɔgelɔ kyɛ de bone fɛre o baalogiri a mare bie a yɛre baagi sɔgelaa kyɛ tuo baagi ka kaŋa su kpare zeɛ a de baagi sɔgelaa eŋ o kpaŋkpane.

Noba la be die poɔ a zeŋ dakogi zu a dakogi waaɛ zeɛ k,o de o gbɛɛ a lere taa kyɛ su kparepelaa a eŋ nɔtooraa ka o e bonpelaa a su kparesɔglaa ka kaŋ zeŋ kyɔgrɔ foni.

Vûū kpinnime la a are zie nyɔge la vûū ka kuree zu do te ŋmeɛlɛ nyoore ka kuri bɔle naŋ are a wa poɔro ka ba te wa kpinne ne vûū ka noba do ara be ka nyoore tie ka ba biŋ mie a perɛ ne vûû kyɛ vɔgele zupile zeere a yɛrɛ kparre zeere

Noba la biŋ laare yaga lɛɛ, ka Zuma be a be ka ba ponno, ka dɔɔ are a leri o nuuri o puori kyɛ su kpar zeɛ a eŋ nɔwɔɔ bonsɔglaa a su kparre sɔglaa a vɔgeli zupile pelaa ka dɔɔ nuwɔɔre kaa e zeɛ a eŋ nɔɔtɛɛ nɔɔte sɔglɔ a vɔgeli zupili sɔglaa.

Nobɔ la taa kubɔlɔ ka do eŋ pɛree pɛree a zuŋ kyɛ ba taa gbɛ gbala a seɛ wagyɛ ka kaŋ hɔɔle zupile zeɛ kyɛ ba taa pɛn zeɛ ane bonsɔglaa a de bondoɔre a de bonvaare ka ba pɛgle are ne.

N nyɛɛ pɔge naŋ zeŋ a wɛrɛ boma kyɛ doole boma daŋaa zu. A eŋ doole seleba a eŋ kãã a kyeena boma, kyɛ wɛrɛ boma. Ka kolee bin k'a liŋe waa zeɛ. Ka boŋkaŋ bin a waa pelaa, rɔba la lɛ.

Noba la are ka ba mine zeŋ ka ba de gama a pare a taabɔle zu kaa taabɔl waa doɔre ka kaŋ su kparre sɔgelaa ka kaŋ su kparre pelaa ka kaŋ biŋ ka pelaa eŋ nimigyile ka a e sɔgelɔ

Pɔgsaare la tɔŋ tu taa ba waa l agyamaa ane dɔba a dɔba sue kparre peɛle kaa pɔgeba meŋ su sɔgelaa pelaa zeɛ kyɛ kaara ba nuure a kyɛ kyɛnɛ kaa kaŋa eŋ nɔɔte peɛle ka pɔge kaŋa eŋ nɔɔte sɔgelɔ

Nobɔ la gaŋ a yɛre bonpelaa a biŋ a gaŋ kyɛ de bonzeɛ a yɛre biŋ ka kaŋ meŋ gaŋ a seɛ bonsɔglaa ka laŋ meŋ yi zeŋ a seɛ kurisɔglaa a kyɛ teɛ o dunne a zeŋ ne ba waa bayi a zeŋ kyɛ ka teere yɛ are are.

komie la ka pɔge sarraa pegeli a eŋe laa poɔ a de wullo. kyɛ kɔɔ su kparoo kɔɔ e ulluu kyɛ ka kaŋ su kpare pɛlaa ka kapuri zeɛ a biŋ ka pɛn zage zeɛ a biŋ ka moɔ ane daare a leri leri kampili poɔ.

Die poɔ la ka ba biŋ kori , kaa kogi e ulʋʋ kaa die poɔ meŋɛ e uluu kaa dakori a da boɔ kɔɔ e doɔre kyɛ ka ba de tivaare a pare a dakogi zu ka tipuuri a bebe

Pɔge la go ka ba pɛgere laare ka kaŋa peerɛ zie kyɛ yɛrɛ bonzeɛ a o niŋe poɔ ka ba biŋ orɔba ka kaŋ e bondoɔre ka talaa poɔ ane dansaŋ

Neŋgyamaa la are a pɛgle gama a kyɛ yele yɛlɛ ka neɛ de bɔl a teɛnɛ kaŋ kyɛ ka ba haa pɛgle gama a are ne kaŋ su kparepelaa ka ba sɛge sɛgsɔglɔ a eŋaa niŋeŋ ka kaŋ su kparoo ko e zeɛ ka kaŋ leŋ zutale zeɛ.

Pɔɔ la dugloo o daŋsane a eŋ kamaana a mare vūū a dugle kyɛ ka kaŋ zeŋ a de o nu pare taa a su kpare sɔglɔ kaa onɔŋ naŋ duglaa boma ko su kpare pelaa koo taa sɔglɔ ko leŋ diiku zutalaa ko e zeɛ aneŋ doɔre ka kamaana e dɔre.

Die poɔ la ka dakori zeɛre a biŋ, kaa mine e pɛɛle, ka doɔre bebe ka vaare biŋ ka daŋkyine pɛlaa ka ba sɛge. bonsɔglɔ. eŋe ane bonzeɛre ka bon doɔre a poɔ ka teŋɛ sɔɔ e sɔglaa ane pɛlaa.

Noba la zeŋ ba eɛ nengyamaa ka dɔɔ pɛgle bie kyɛ gbollɔ kaara sazu ba naŋ nyige vūū kaa kyaane kyɛ ba pare boma ane kɔpo a nyuuro a kyɛ dire seemaa la ka suree a lare a laa poɔ.

Bibiiri la zeŋ ba eɛ gyamaa ka kaŋ de o nu pare o bɔgɔŋ ka kaŋ de o nu pare o poɔ kyɛ suli o zu a onaŋ naŋ pare a o nu a o bɔgɔŋ o sue kparezeɛ k,a onaŋ meŋ su kparoo k,o e tevaare ka ba zeŋ mɔngo pare.

Kuree la ba ka ba de pɛnzagra a do mare mare a be k,a pɛnzagra taa zeere ane sɔglɔ ane peɛle k,a kuree e wogri kuribɔlɔ la k,a zie kaŋ e sɔglaa.

Noba la taa gane a sɛge sɛgere eŋ bonzeere ane bonsɔgelɔ a vɛŋ ka noba kaara ka dɔɔ eŋ nimi-gele ka a e bonsɔgelɔ ka kaŋa hɔgele zupili ka bondoɔre a bebe kyɛ ka ba zɛge a bone ka noba kaara .

pɔsaraa bile la zeŋ ka ba mine are a su kparoo ka kaŋ vaare wagye zeɛ kyɛ kaa ba naŋ meŋ na zeŋ a ka kaŋa te o nu kyɔŋ o noɔre kyɛ ka kaŋ a de o nu a pare o gbɛreŋ kyɛ kyeele o nyuu kyɛ ka ba are koge pollo peɛle ba naŋ mɛ kyɛ ka tevaare are are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

Pɔɔsarre la kyɛnɛ ka ba taa kataweɛ Ko e sɔglaa kaa nɔɛ e peɛle ka pɔɔsaraa su kparesɔglaa a eŋ nɔɔte peɛle kaa kaŋ eŋ nɔɔte sɔglɔ a o gbɛɛ poɔ kyɛ ka nobɔ kyɛnɛ kõɔ poɔ kyɛ pɛgle kataweɛ a su kparesɔglaa.

Bontanne la a kyɛnɛ ka noba tuuro a de boma a pa a leŋ a puoriŋ ka kuri peɛle a are ka pɔge taa bogti sɔglaa kyɛ su kparepelaa ka bonzeere a pare ka ba de bonpeɛle meŋa dɔgle laa puori na puori ŋa poɔ.

Nengyamaa la are ka daga biŋ ka ba pɛgle gane ka kaŋ su kparesɔglaa ka bondoɔre a pɔge kyɛ ka ba puoro.

Noba la are ka ba taa pɛmɛ a zɛge ba nu ka bonzeere la a pɛmɛ ka bonpeɛle a puli ka bondoɔre gandoɔre baŋ taa ka ba sɛge sɛgesɔglɔ eŋ ane bonzeere ka kaŋ su kparezeɛ ka kaŋ eŋ mimigilsɔglɔ ka kaŋ su kparepelaa.

Watermelon la ka dɔɔ suuro bie,a biiri eɛ bigyɛmaa, ka ba kaara kyɛ ka ba meŋ dire kaa dɔɔ eŋe. nɔɔte zeɛre kaa birii bata su kpare pɛɛle, kyɛ kaa vɔgeli zupile sɔglaa kyɛ ka ba dire a watermelon.

Noba la go are a taa sabɔl a ɔnnɔ tɛne a eŋ nɔpɔgeraa ka o e pelaa a seɛ kuri sɔgelaa a eŋ bɛlente sɔgelaa ka kaŋ su kparre uluu kyɛ su kparre sɔgelaa

Die la ka bonganaa biŋ ka ba yɛre bonpelaa a eŋ ka kapuri ata a biŋ ka kaŋ e kaŋ e doɔre ka kaŋ e sɔglaa ka a godo e bonsɔglaa.

Kuripil bol la arẽ ka neɛ te ka kang dou ka neɛ a gɔ a nyuge a kye su kpare sɔglaa ka lɔɔre arẽ ka nuba bata lɔɔ pelaa ka ba arẽ ɔ poɔre ka neɛ a arẽ a su kpare sɔglaa a arẽ.

nyɛɛ noba naŋ are neŋgyamaa la a are patoroo sɛɛl. ka neɛ zɔŋ moto a de boma eŋ o niŋeŋ kyɛ su kparoŋ ka o e kpar enuwogiri a are lɔɛ ayi kpakyagaŋ a su kpare zeɛ are ne kyɛ pɛgele bone kaŋa ka ŋmaaroŋ bebe ka abone zu e doɔre.

Noba la a go a su kparre peɛle ane bonzeere ane bompeɛle ka kaŋ e bɛlɛnte sɔgelaa a eŋ nɔɔte sɔgelɔ a pɛgele gaŋganzeɛ ane bompelaa kyɛ ba de ba nuure a de teŋa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

Lɛ gyamaa la are ka nobɔ e neŋgyamaa a araa lɔɛ pare a tɔŋ gyamaa tutaa kyɛ pɛgle ba tama ka ba mine su kparesɔglɔ ane kparepeɛle ka bonzeere be ba nyaaŋ.

Bie la zeŋ maala lɔɔre a nyɛlɛ vuu a mara lɔre kyɛ biŋ kuree kaŋa eɛ zeɛ ka kaŋ e doɔre ka bonsɔglaa be be ka a daŋkyini e pelaa ka bondoɔre a be be ka a bie su kpare sɔglaa.

Noba la are wɛɛrɛ bogi, ka kaŋ kpɛ be a bogi poɔ a su kpare sɔglɔ ka ba sɛge sɛgere sɔglɔ kɔɔ vɔgeli zutarre pelaa ane sɔglɔ ka lɔɔ pɛɛle ayi a biŋ be, ka bonzeɛ a mare ka ba sɛge sɛge sɔglɔ a mare.

Pɔgesare la zeŋ ba eɛ noba bata kaŋa su kpare zeɛ kyɛ biŋ kamaana a eɛ doɔre a biŋ laa a dire boma kaa bondirii e zeɛ kyɛ kaa kaa pelaa ka ba taa tɛnne laa a eŋ a seemaa taa a zeŋ neŋ.

Kurbɔl la ka ba do are a ti ti a taa ka kaŋa vɔgeli kpolo kɔɔ e doɔre. ka kaŋa seɛ kur sɔglaa ka ka su kpar ulluu ka kaŋa su kpar sɔglaa a eŋe nimi gil kaa e sɔglɔ.

Nengyamaa la are ka ba mine tee ba nuuri, dɔɔ vaare la wagyɛ. kɔɔ taa zeɛre ane tevaare ka kaŋ seɛ wagyɛ pelaa kyɛ tuo tepuuri ka kaŋ. seɛ wagyɛ pelaa a tuuro ka kaŋ. eŋe nɔɔte sɔglɔ.

Bibile la tuo pɛle, kyɛ taa lɔre gbɛre a seɛ kuri sɔglaa ka laa doɔre a biŋ ka pɔge te mare bie kyɛ pɛgele wɔ sɔglaa ka dɔɔ su kparre zeɛ a kyɛne

Die poɔ la ka tabol biŋ o eɛ bonpɛlaa ka pare sigi e bon ulluu ka neɛ su kpare pɛlaa ka kaŋ su bonsɔglaa ka fintilaa biŋ ka gan pelaa biŋ ka gan doɔre a biŋ ka danyine sɔglaa a bebe.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

Dɔbɔ la are, ka kaŋa de kuri bɔle a tēɛnɛ o kyɛ ka a kuri bɔle pare e doɔre, ka kaŋa yɛre baagi kyɛ su kpare doɔre baagi sɔgelaa a de kpare pelaa le o seɛ kyɛ seɛ kuri sɔgelaa ka onaŋ meŋ su kparoo ka o da waa ŋa tampɛlooŋ ka bonzeɛ a kyɛ kyuli ba ka ba ŋmaa ŋmaaroŋ peɛle a eŋ ka pɔgesaraa a hɔgele zupili kyɛ su kpare sɔgelaa.

Dɔɔ la zeŋ a taa kɔp a eŋ kõɔ ka a kõɔ e konzeɛ ka o nyuuro kyɛ biŋ pɛmpɛlleŋ a eŋ boroboro a de libikuree a pare poɔ ka bonziiri mine meŋ biŋ a pare ɡane a bone zuŋ ka o dɔɡle poɔ

Bondirii la ka ba biŋ a eŋ bɔɔdeɛ a eŋ gyɛlee a eŋ boŋ a de payɛ a eŋ yuwaa poɔ a na di.

Yiri la are zoŋkonso ka Neŋgyamaa kyɛnɛ o pare a su kparre pelaa kuri sɔgelɔ ka kaŋa lere o nu o puori kyɛcsu kparre sɔgelaa a eŋ nɔɔte sɔgelɔ su kuri sɔgelaa

Noba la biŋ ba loŋŋo a ŋmeɛre. kyɛ kaa loŋŋo e zeɛ ane sɔglaa kaa zu e doɔre kaa daare e doɔre ka ba vaare wagyɛ pɛɛle ane sɔglɔ ane pɛɛle.

Dɔɔ la kpɛ be kôɔŋ ka kóɔ who yiri ane lɔɛ kaa dɔɔ zelle a bie a mare a seɛ kuri sɔgelaa kyɛ su kpare zeɛ kaa bie su kparre uluu a bompelaa a eŋ nɔɔte sɔgelɔ ane sɔɔse peɛle kaa lɔɛ e pelaa

Lɔɔre la waana o lee la k,a niŋe ŋmɛgle kyɛ ka noba yi wa are a su kaayasɔglɔ ka kaŋ hɔgle bonzeɛ kyɛ su kparzeɛ ka kaŋ dɔɔ gyoŋgyoligyo ka teere are are ka neɛ zɔŋ moto a wa zoro.

Boma la ka ba seɛɛrɛ kaa pɔge su kparepelaa kaa tiilɛ e sɔglaa kaa zie kaŋ e doɔre la pɔɔ su kparesɔglaa aneŋ peɛle a eŋ nimigyile ko e zeɛ koo leŋ zutale sɔglaa a kyɛ zeŋ a ngogaa tiilɛ a viire.

seemaa la ka ba dire, ba eɛ Nengyamaa , ka kaŋa su kpare ulluu , kyɛ taa sur zeɛ a taa laa pelaa a dire seemaa ka kaŋa su kpare sɔglaa, ka kaŋa taa laa pelaa ka kaŋa su kpare zeɛ, kaa tabol zu e zeɛ.